Vana vachi vadoko mizera yemakore marongomuna kunyazwi mashanu tinoona vane kwevanoendeswa kootatichisa, zvinoitazve kuti vakure vakangwara vanavo nenguwa iyoyo yevanozoende kuzvikora kunenge kwaanevamweni vana vasharuka.

Mazuwano kudai ngemutemo wehurumende hwana hudoko hundumure muzera kutangira makore matatu marongomuna hwoenda kuchikora ikweyo huchizofundiswa zvinoenderana nezera razvo .

Kudhaya taiziye kuti vantu vaizoende kuchikora okone kubate nzee ngemookonwavo asi zvinezvintotoone kuti vana vadoko vemenE kubve pamakore matatu marongomuna votoendawo kuzvikora zvawo zvinoenderana nawo zvinoite kuti vakure vakangwara.

Ngenguwa iyoyo ndumurwe padzinotanga kuenda kuzvikora tinoona kakurutu kuti pane zvinobekwa parukumbati kuti vaite veitaticha ndizvo izvozvo zvinodetserazve kunyazwi vanotatichisa nekuti vana vanenge vaikombe zvipuka zviripo veibhuya kuti chini.

Hundumure hunoenda kuzvikora tinoona kuti hunozobvayo hwangwara ngekuti zvasiyana nenguwa yepasure apo yekuti mwana wainonoka kuziye kunyora zita rake asi zvinezvi zvokasira ngenzirayo iyoyo

Kudai ngekuti vana vadoko vanoda maningi kutamba kunyazi ku kukanjarika tinoona kuti vadharuka vanenge varimwo mukati mwentaraunda vane nguwa iyoyo yavanoungana nevana Veitamba kuti vaobeke veiaraiDzika.

Vana vemazuwaano vokura vakangwara kubudikidza ngekuti ,muzvikora mwavanotatichira, mwa nezvihlayo kunyazwi nematebhura ekuti vanonyora vakatsikirira, izvi zvinoyitazve kuti kunyazwi vanotatichisa zviyanyore kwavari, veyidingiringa zvinenge zveyinyorwa ngevana vavo.

Kudai ngekuti tinoziye kuti mukati mwezvikora zvevana vadoko, vokona kutaticha ngeruncunga izvozvo zvinoite kuti ndxondo dzavo dzikure dzakangwara, tutsezve vanokonazve kunyora apapo zviro zvevanenge vapuwa ngevadzidzisi.

Hurumende yedu inokurudzira kakurutu kuti avavo vanokona kutaticha votaticha mabhuku neavavavo vanokoaezve kutamba Yamhoo bhora Votambazve bhora izvozvo zvinodetsera zve vana ngekuti umwe naumwe unenge eite chaaonokona ari kuchikorayo.

Mazuwa ano kubudikidza ngemutemo wemuzvikora, kunyazwi wehurumende, tinoona kakurutu kuti wana wemazuwano awachahambi mimango yakakura kuti waende koochera mvura kunyazwi mvura yavanomwa yavamvura yakachena nekuti yava yemugodhi.

Muzvikora zvakawanda mukanyi kuchine vakawanda vachine dambudziko rekutenge zvakanaka zvekusimira kuende nazvo kuzvikorayo. Tutsezve vanenge vasina txatuya dzakavharwa dzinoite kuti vahambe nadzo kuzvikora.

Kubudikidza ngekuti vamweni vantu vanobarwa vasingakoni kureketa tinoona kuti muzvikora zvedu pane njira dzofundiswa ndidzo vantu vasikakoni kureketa vo avavo kuti tikone ku kureketedzana nekubhuyiswna mashoko.

Vana vechikora kakurutu vanonyorerwe pashi zviro zvinoite kuti vaziye kuti nyamashi uyu ngana ndiye uri kutsvaira, uyu ngana ndiye urikutware mabhuku, kunyazwi nekusuke zvilavha.

Kakurutu vana veiende kuzvikora tinoziye kuti vane kutatichiswa kwavanoita zveienderana nemizera yavo. Zveshe izvi zvinenge zveiita kuti vakone kunyora kunyazwi kukona kuverenga mukati mwekupona kwavo.

Kudai ngekuti tinoziye kuti vana vechikora vanokona kunge veitumwa koo chere mvura, zvikora zvakawanda zvotsvakira ana pekuaririra ndipo mvura ngenjirayo iyoyo zvoite nyore kuti mvureyo iite nyore kutwara.

Vana vadoko vanofunde kuzvikora zvepashi tinoona kakurutu kuti kuzvikora zvimweni mabhuku anenge akatamika kunyazwi ari machobani hino vanofundisa vanochibeke bhuku rimwe rinokwanisa kushandiswa ngevana vatatu varongomuna vari pathebhura rimwero.

Kudai ngekuti kutaticha kwemazuva ano kwaitanhore kuburikidza ngekuti vanhu vanotatichisa vakona vane nguwa yekukomna vana tutse kwazvinombobvazve.

Muzvikora zvinoakwe mazuvano tinoone kuti kakurutu zvinosiyana ngentaraunda yazvinenge zviri asi hurumende dzedu dzinozama kuti vana vedu vawane pekutatichira.

Mazuvano tinoona kuti kwane njira dzakanaka dzekutatichisa ndidzo vana kunyazwi nendumure dzeva ngenjira dzekutaticha ndidzo vanobira veiningira paritwunga kunyazi zvavapuwa kuchikora voita parutwungapo.

Maakirwe oitwa zvikora mazuwa ano kunyanya zvevana vari pashi oiswa mapanxeyo anoita kuti mbavha dzisakona kupotera mukati kuba. Ngekuti kakurutu kunosiiwa zvinyari zviro zvevana imwomwo. Utekwerede hwevanenge veizoshandisa vari kuchikora.

Vana vadoko ka kurutu vano endeswe ku zvikora vano swera vei tamba kunyazwi ku embeswa izvozvo zvinoite kuti vakure vaka ngwara ne nguva ya vanenge vozoende ku zvikora kwemene kuno nyorwa neku taticha vanenge voziya.

Kutaticha kwevana vadoko kakurutu tinoona kuti vanenge veierengeswe zviro kunyazwi kubvunzwa zviro zvakanyorwe kudhaya kuti vanotatichisa vaone kuti mwana wakangwara ere kana kuti uchade kuramba veidetserwa.

Vanofundise muzvikora nevanotatiche muzvikora tinoone kuti kakurutu vanokurudzirwa kuti vapfeke ngubo dzakatodzana. Zvinoite kuti vana vatodzane pasazoite kuti uyu unokarakadza ngezvekumbatso uyu unokarakadze ngendamo. Asi varipo veshe vanenge vakatodzana.

Kudai ngekuti tinoziye kuti kuzvikora vantu vano tatiche zviro zvakasiyana siyana. Kwaane zvikora zvonasirire vantu kuti vaziye kuti kubata ngemaoko kunokona kudetserazve, tutsezve kuite mishando yemaoko kunokone kudetsera mundaramo.

Kushandire pamwe zvinoite kuti mushando iyite yeireruka zviya. Kudhayakwo muntaraunda dzatakakurira kwaishandwe migwazo, tutsezve ngeimweni nguwa kwaibikwe Doro roiswa mberi kwendima vantu veishakura vozomwe vapedza.

Kune vana avavo vanofanire kugwinya pandau dzemabhuku, asi vanooneka veiziya zvekukanika kakurutu. Mukati mwezvikorazvo vanoiswazve ndau dzinenge dzinoita zvekukanikazvo kuti vazonekwa veibetsereka mundaramo.

Nge nguva imweni kune pano fundirwa pekuti pano muruke bukuta hino vana vano karirwe kuti vange vaka dumaidze miro ne miromo yavo kuti vasa oneka veyi zoite besha nge nguvayo yavanenge vazo buda mundau dzo.

Kudai ngekuti zvikora zvakawanda zvane matebhura kunyazwi zvihlayo zvekugara tinoona kakurutu vana veinyora vakatsamira pamatebhura izvozvo zvanga zvisiriyopi makore epasure apo.

Kune zvikora zvimweni zvakaakwa munharaunda ine makomo kunyazwi kune makwasha. Vana vanokurudzirwa kuti vahambe vakawanda kubudikidza ngekuti kunokone kubuda zvipuka kunyazwi vanhu vanokone kuhloya vana.

Nguva ino yotakura vana vanotaticha kuzvikora vooneswe zviro paruxunga kuita kuti kutaticha kwavo kuite nyore. Kunyazwi vaziye kuti chiinyi chavarikubhuirwa ndicho.

Kudai ngekuti kutaticha kumweni kunoitwa paruthunga. Tinoone kazhinjitu vana vechikora veiti kwangwa kuningira zvinenge zveibhuiwa ngeuwowo unenge eibuda paruthunga izvozvo zvodetserazve kuti vana vakure vakangwara.

Kuzvikora kune ndau dzakanasirirwe kutaticha, kwekuti ukagumeyo, kunenge kune zveshe zveungada hako pakutatichakwo, tutsezve ndau idzodzo dzakanyarara kakurutu, ngekuti dzinenge dzingori ndau dzekutatichira kwega.

Kudai ngekuti zvikora zvinosiyana tichiri nazvo zvikora izvozvo zvisati zvaane matebhura kunyazwi nezvihlayo zvekugara nguva iyoyo yavanenge veitaticha asi mumweniwo muzvikora zvaanane ngekuti tinoona vana vakagara pazvihlayo kunyazi kutsamira nematebhura.

Kuzvikora zvemazuva ano zvepashi tinoone kuti kakurutu zvinotenderwa kana kukurudzirana kuti vantu vapfeke ngubo dzakatodzana. Izvozvo zvinodetsere vana kuti vaone inga vakatodzana vari pachikorapo.

Tinoona nguva ino kuti zvikora zvakawanda zvodhibana kumijaho yavanenge veitamba mabhora. Izvozvo zvinoitazve kuti vanenga vakakurira kubhorayo vanozooneka veidetsereka ngenzira yeiyoyo.

Kudai ngekuti muzvikora munofunde vana vadoko munongana mune avavo vanoneseka yaambo. Ngendaa yekutsvake mare yekuti vazouya kuchikora. Tinoone kuti hurumende inokona kupindira kubetsera kubhadharira vana vakaita avavo.

Kudayi ngeavavo vanotaticha kuzvikora zvepadera zvinoita kuti vazokona kufunde nekonasira mishando yavo pakurutu. Zvikora zvoizvozvo rukumbati runenge rwakashoshwa kuitira kuti zvipuka zvisapinda mukati.

Tikaende kuzvikora zvakawanda kakurutu tinoona kuti vana vanenge veifundiswa nekutatichitiswa kuti vazonge veizokete zviro zvavanoda kuita mundaramo vakura izvozvo zvinovadetsera kuvavhura ndxondo dzavo.

Kudai ngekuti vamweni vemukati mwezvibhedhlera vanohambira zvikora, irinjira yekuda kutivana vechikora vadzingwaririre mukati mezvitenda zvarura mukati mwenyika ino, asi tinoonazve zvinodetsere kungwarire vana.

Here akhiti nana tinoona kuti nguva ino kutaticha kwavanda kakurutu ngendaa yekuti nguva yotopona haichiri nguva yehondopi. Taizwe pasurepo vasharuka veiti kutaticha kwainesa kubudikidza ngehondo.

Teikura zviya tinoziye kuti vasharuka vezvikora panguva yavanenge veireketa veizwi garai pashi. Kwaiye kukombe kuremekedza vasharuka nazvino tinoone kuti vana vezvikora vane nguva yavanogadzikwe pashi musharukwa eireketa pachikora papapo.

Kusiyaniswa kunoitwe zvikora kakurutu kunouya kubudikadza ngezvikwangwari nezvavanobeka pazvikwangwarizvo ndizvo zvinosiyanise zvikora tutsezve ndipo zvepanonyorwa kuti chikora ichocho chakagwinya kudarike zvimweni munharaunda dziri.

Kune nharaunda dziriyo kuchikora kwatinotatichira. Nharaunda idzi dzinooneka mabhuku akaparadzana ekuti umwe naumwe unenge eida kutaticha. Unokona kuenda iyoyo okumbira mabhuku kunyazi kugaramwo eierenga.

Muzvikora munotaticha vana tinoona pakurutu kuti vanotatichisa vanonyora parukumbati kuita kuti vana vaone zvinenge zveironzwa ngeunotatichisa tutsezve kuti vaone kuisazve mumabhuku avo veitatichiswa.

Kubudikidza ngekuti hurumende kunyazwi vamweni vanodetsera kuti muzvikora munge mune chikhafu chekuphakeya ndicho vana kuitira kuti vana vafunde vakaguta veiyaiya yaamho.

Mukati mwezvikora tinoona kuti zviakwa zvinosiyana zveiningira ngekuti munhu unenge ari aiita ngezvei ngekuti kune kumweni kwekuti kunode vanhu vashandise nyara kozoitazve kumweni kwekuti vanhu vashandise ndxondo.

Kudai ngekuti tinoziye kuti zvikora zvinofunde avavo vanenge voofunde zvikora zvekutsvake mushando zvizhinji zvakona zvinenge zvakaiswe shango rakanaka yaamho rinochekererwa kunyazwi nekuakwa ngenjira kwayo.

Kune dzimweni mbhatso dhaya dzinoakwa dzetinoona kuti dzinoramba dziripo dzeindonasiriswa kubudikidza ngekuti zvinenge zviri zviakwa zvekudhaya yampho asi kuti vantu vanenge veizikanwa kuti vaone kuti kudhyayo kwaiya nei.

Kubudikidza ngekuti dutu rinokone kumurudze ivhu, zvikora zvakawanda zvinofunde asharuka voronge mapuwe nezvidhina pashi kukwatakwadza kuti dutu risasimudze ivhu.

Zvikora zvepadera zvinofunda antu, kakurutu tinoona kuti zvine mubhedhu nepekugara pakanaka zvinoite kuti muntu azweika ari kumuzi kwake asi ena ari kuchikora tutsezve muntu azwe kuda kuenderera mberi nechikora.

Ngenguwa iyoyo vantu pavanenge veiende kootaticha zvekuti vazotsvake mishando tinoona kurongeka kakurutu kunenge kwaaneanhu vanenge voite zvekude kutsvake mushando ngendaa yekuti vanenge vooziya kuti mushando wonuhwira.

Kune mitambo imweni inotambwa inoshandise nyara dzega, kwoitazve imweni inotambwa inopunturwa ngetsoka, asi zveshe izvi zvinooneke muzvikora kuitire kuti, unode kupuntura wopuntura ,unode kushandisa nyara, unoshandisazve nyara.

Kubudikidza ngekuti mazuwa ano vanotatichesa vanokone kuise ruthunga mu pakati pemadziro kuti vantu vaone izvozvo zvodetserazve kuti vantu vaone pachi vhiti vhiti kunyazwi kuningira zvinenge zveibuda mukati mwekutatichiswa.

Kuzvikora zvoendwa ngevanTu vabve zera tinoona kuti kakawanda kakhona vanenga vane mhatso dzavakaakirwa dzekuti vafunde veigara apapo zvoita kuti zvive nyore zvekuende kuchikora veibve ngepasinde.

zvikora zvonotaticha vasharuka tinoona kakurukutiki zvinenge zvakaiswa rushosha kuitire kuti zvipuka zvisapinda kunyazwi nembavha dzisaonekwa dzeipinda mundaraunda dzakadaro ngeidzodzo ngekutii vantu vanga neseka

Zvikora zvinotsvakwe kufunda kwepadera zvine ndau dzinongwarirwa tutse kunyanya idzodzo dzinenge dzine magetsi kuitira kuti vana vanouya kotaticha vasatambire ndaudzo idzodzo.

Mukati mwendau dzinotaticha avavo vanenge voda kutsvake mishando, tinoona kakurutu kuti zvinoakwepo zvinenge zvakanaka maningi kuitire kuti vana vange vakangwara, tutse vazogume panguva yekuzoshanda voziya zvinenge zveidarikirwe kwavari.

Kuzvikora iyoyo kunotatichire vana vabve zera kune zviro zvevanoona zvinokone kuvadetsera mukati mwekuerenga kwawo kunyazwi ndau dzavanokona kuenda veierenga.

Kuzvikora zvepadera zvinotatichwa tinoona kuti kakurutu vanoiswe mumhatso dzekuti munopinde vantu vairi kana vatatu kuitire kuti musasanyanye kudzara kunge kuzvikora zvepashi.

Chikora cheiende mberi kunyanya iyoyo kunorundwe vanenge vode kuzotsvake mishando. Tinoona kuti kune mihlobo nemihlobo inodhibana kuzvikoro zvakadai nge izvozvo. Tutse zvinobetserazve kuti vantu vajaiyane ngekusiyana kwavakaitako.

Tipinde mukati mwezvibhedhleya zvakawanda tinoona kakurutu kti panenge paine zvikwangwari zvinenge zveikhombe vanhu njira nekwavanode kuyenda izvi zvinoite kuti vantu vasati nzerere nzerere veirashika pakati pechibhedhlera.

Mabhuku anobhekwe mumasherefu irinjira yekuti asazonesa kutsvaka wode kutsvake bhuku rekushandisa zviya izvozvo zvinoite kuti neavavo vanenge voningira mabhuku ekushandisa vanomaona.

Kuzvikora zvepadera kunotaticha avavo vanenge vakona kunoonekwa mihlobo nemihlobo yevantu kubudikidza ngekuti zvikora zvakawanda zvInenge zveidhibanisa vantu pona apapo. Hino vantu vanoendapo kotsvake kuziya.

Ndau dzimweni dzinofundirwa ngevantu, dzinoakwa zviakwa zvakaturikidzana zvekuti unotosisa kuziya kwemenemene kwaunoda kuenda ngekuti panenge pakanyorwa pamusiyo zvinozokudetsera kuti usarashika.